Niraba n pɛ n ʒiya ka teebuli ʒʋ bi tooni ka kompiuta nim tamtamya shab yɛla neen sabila ka so ʒɛ o ko ha bood gbuni bood maa nyɛla zaɣ piɛlli ka o yɛ neen sabila ka so ʒi nyaanga na ka bin piɛlli do tiŋa ka foon pa di zuɣu ka o yɛ liiga milki laasabu

Paɣasaribili n ʒiya ka ku sahi o zuɣu tam zuɣusaa o ʒila kuɣu zuɣu kuɣu maa mii nyɛla zaɣ vakaɣali ka yɛ liiga sabinli ka zaŋ teebuli zali o tooni teebuli maa nyɛla zaɣ piɛlli ka zaŋ kompiuta tam o tooni ka kuriti kuli ganga nyaanga

Bia n ʒiya n pamdi so zuɣu o ʒila kuɣu zuɣua ka so mokuru sabinli ka di niŋ zaɣ piɛla ka niraba ʒɛ o nyaanga o zuɣu nyɛla zaɣ sabinli ka o yɛ liiga piɛlli

Bia n zɛya ka gbubi dala o pirila namda dozim ka yiɛ liiga piɛlli ka so za o nyanga ka yiɛ chinchini ka chinchini maa niŋ zaɣi dozim laa sani ka bia zɛ o luɣili zuɣu ka yiɛ liiga miliki ka so jinjam sabinli ka tiŋgbani maa yɛ tiŋgbani kuuni.

Sarati loori loori maa tooni nyɛla zaɣ piɛlli ka kuli wurim wurim ka niraba ʒɛ di tooni do so yɛla liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka so yɛ liiga ʒiɛ laasabu n pa o niɛma zuɣu ka pili zipili dozim

Paɣasara n kuli ʒi binyahri bi sola chinchina ka doli palli ka ku pobi pobi bi ni ʒi binshaɣu maa ka loori nim bɛ bi luɣa zuɣu ka tihi bɛ bi nyaanga palli maa nyɛla pali sabinli laasabu

Salin gbiriba paɣaba ni dabba bi ku loɣala kom ni kom maa nyɛla zaɣ tankpaɣu laasabu ka paɣasari bili ʒɛ sunsuuni ka gbubi ŋmani n doori kom n niŋdi gbambili ni ka so ʒɛ o luɣuli zuɣu ka yɛ liiga ʒiɛ ka paɣa so tam zuɣusaa ka so chinchin ʒiɛ ka yɛ liiga piɛlli laasabu ka tihi piɛ n giliba

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka so chinchini ka boɣati ʒɛ o gbuni boɣati maa nyɛla zaɣ nuɣso laasabu ka gbambili ʒɛya ka tahapoŋ tam di zuɣu ka bin chimda pa di zuɣu ka kurifooti ʒɛya ka sala bɛ dinni ka silba tam dizuɣu

Niraba n chɛna ka doo chɛna ka yɛ liiga ka pili zipili piɛlli ka gbubi foon o nuuni ka loori ʒɛya ka nyɛ loori piɛlli ka so baɣali ka yɛ liiga dozim ka jiranbiisa nim kuli ʒunʒɛya

Diɛma diɛmbu shee ka niraba ku piɛ n gili ka shab ʒɛ sunsuuni ka zaŋ bini dozim n lo bi zuɣuri ka so ʒɛ o ko ha ka yɛ liiga piɛlli ka doo bɛ bi nyaanga ka gob chinchini piɛlli ka di sabi sabiri sabila tingbani maa nyɛla zaɣ vakaɣali

Daguli koha paɣa n ʒi daguli o nyɛla zaɣ sabinli ka ʒi tahapoŋ tahapoŋ maa puuni ka binyahari shɛbiya ka o gbubi baskɛt o nuuni baskɛt maa puuni ka birashi nima afi nima ka di shɛbiya ka tia bɛ o nyaanga

So n doya o dola niɛma ni niɛma maa kuli kpabi kpabi mi ka shɛŋa panpaya ka o la n doya ka shɛli nyɛ zaɣ milki laasabu ka shɛli nyɛ zaɣ dozim ka chinchini shɛli bɛ o boɣu shee di nyɛla zaɣ tankpaɣu laasabu

Niraba n ʒɛya ka paɣasaribili ʒɛ tooni paɣasaribili maa bi yɛ liiga ka zaŋ bini n ga o boɣu bini maa nyɛla zaɣ nuɣso ka sabi sabiri sabila ka niraba ʒɛ o nyaanga ka so ʒɛ o luɣuli zuɣu ka gbubi maik maik maa nyɛla zaɣ nuɣso

Niraba n ku piɛ n ʒiya ka bi sa tuuta nima tuuta nik maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka di zuɣusaa nyɛ zaɣ piɛla ka do so ʒi tooni na ka gob chinchin piɛlli ka bi sabi sabiri sabila ka so ʒi tuuta nim maa puuni ka gobi chinchin ka pili zipili sabinli

Tipa n ʒɛya tipa maa nyɛla zaɣ ʒiɛ laasabu ka o naba nyɛ zaɣ sabila ka girada bɛ o nyaanga girada maa nyɛla zaɣ dozim ka toori bihigu niŋdi shɛli puuni bihigu maa nyɛla zaɣ tankpaɣu laasabu ka di bɛ boɣali ni

Doo mini o bihi n ʒiya bi dirila bindirigu ka teebuli ʒɛ bi tooni teebuli maa nyɛla zaɣ tankpaɣu laasabu ka pileet nim tamya ka bindira bɛnbɛ di puuni ka bia maa zaŋdi bindirigu niŋdi o ba maa nolini ka dikpuna maa nyɛ zaɣ piɛla laasabu

Teebuli n ʒɛya teebuli maa nyɛla zaɣ sabinli ka binyahari ku panpa di zuɣu ka pileeti piɛlli tamya ka nuu yina n gbubi kopu piɛlli ka fulaawaasi tamya ka bin ʒiɛhi ʒiɛhi pobli

Boɣali ni ka niraba ʒɛ di puuni ko biɛɣu biɛla boɣali maa ni kom maa nyɛla zaɣ tankpaɣu laasabu ka zoya kuli biɛni ka mori kuli piɛ n gilli ni tihi ka niraba maa kuli pali kom maa ni ka yɛ neen sabila shab zaɣ tankpaɣu

Niraba n bɛ kom ni bi biɛla ŋarim ni ŋarim dibaayi n nyɛli yinga maa puuni niraba ayi n ʒiya ka so bɛ tooni ka bi yɛ liiga nyaangi maa lan gba bi yɛ liiga ka piɛɣu bɛ bi sunsuuni ka dinbala maa ni la so yɛ liiga ʒiɛ ka tihi piɛ n giliba kom maa nyɛla zaɣ vakaɣali laasabu